Ƒuƒoƒe gã ya la, enye ƒuƒoƒe yi ke be hũnyahũnya aɖe dzɔdzɔm ke kpovitƒ alo ame yio ko eɖona si eŋu hũnyahũnya ƒe dzɔdzɔ dzi la, wonɔ avu lém amewo hena hũnyahũnya ƒe tɔtɔ.

Etodzi nye teƒe ya. Ke ama ɖewo la wonɔ tedzi dzi. Tedzia hekɔ wo kɔ yina teƒe aɖe. Ke mamlɛawo la wokɔ agba ɖe asi.

Teƒea nye gbɔɖemeƒe yi ke ne ɖeɖi te ŋuwòa, nayi fi ma ava gbɔ ɖe eme le afi ma. Ke teƒea nye tsaƒuto. Ke akpɔ enetsiwo kple gbadɔvi eye zikpivi aɖewo alo zikpi aɖewo hɔ̃ wole gbadɔ te.

Enusrɔ̃ƒe aɖe ye nye ya eye ame le ha me ke me sia me le eƒe, me sia me le eƒe emɔ gbɔ hena eŋua sɔsrɔ̃, eɖewo hã la wonɔ̃anyi eve eve.

Fi ya nye emɔ dzi alo eŋumɔdzi yi ke akpɔ be edunyagblɔlawoe le emɔdzi eye woko woƒe aflaga ekɔ de eŋua ƒe ŋgɔ hene dzesidede.

Nyɔnu ɖetugbui aɖewoe ya le fia. Wo katã wonɔ, wodo ŋu eye wole atsyɔ̃ɖoɖo ɖeka me eye wo katã wonɔ eŋu kom. Eɖewo ɖo eŋukomo. Wolé ɛtrɛ ɖe ashi. Eye wode dzoŋu hã.

Aƒe aɖe mee ya eye nyɔnu aɖe nɔ aƒea ekpɔ ke glasi kple eŋu ŋɔŋlɔ ɖewo le aƒe me eye woɖo wo ɖe ɖoɖo ŋu keŋ.

Teƒe ya nye teƒe gã aɖe alo enyadzɔƒe yi ke nye yi ke woɖona yameŋu le. Eye yameŋue ma le wogbɔ. Eye eɖewomahɛ̃ ama ɖewo wo, amaa ɖe nɔ ɖiɖim tso yameŋuɔ me hegbɔna.

Edɔwɔƒe gã aɖee nye eya hã, ke akpɔ be yevu eve wole edɔwɔƒea ke akpɔ be edɔwɔʋu le wogbɔ kpakple eʋu bubuawo ke yevua la ebɔbɔ eye wonɔ nuɖe wɔm le eʋua gbɔ.

Edɔwɔƒe gãã aɖee nye esia eye amewo nɔ edɔ wɔm. ke edɔ yi ke wonɔ wɔwɔ akpɔ be wonɔ kpekuiwo kple etsiwo wum ɖe anyigba eye amewo nɔ woƒe dɔwɔwuwo me. Wodo kuku hene.

Edunyagblɔha aɖee nye esia hã. Eye dumeviwo la wova ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Ke Asrafowo alo agboŋuglãwo la wonɔ wo ŋu dzɔm alo wo wonɔ ashi ɖom wo dzi be womegage ɖe teƒea o.

e amaɖeɛ ya emlɔnyi enɔnyi ɖa nyigbã eye nyɔŋuviɖe e enɔ etsitre ɖe eƒe eklo dzi ke ewɔbe enɔ eɣe ɖum ene ke ame mamliawo le megbe henɔ wókpɔm

Amaa ɖewo ya le fi ya. Ke wonɔ edɔ aɖe wɔm nàkpɔ be ame ɖeka do awu gbemumu. Ɖeka do dzomafi wu. Eye mashini aɖe le fi ma. Mashinia ƒe nu ya ɖe nɔ ane aŋutsi.

…v aɖewoe yio ke akpɔ be eŋu yibɔ aɖe le wogbɔ eye wonɔ eŋunana aɖe nam ɖevi aɖe, ke eɖewo do woɖo eŋu ɖe ŋɔtsi ŋu ke eɖewo hã moɖoeo.

Enusrɔ̃ƒe aɖee ya eye wonɔ enu kpɔm le enukpɔmɔ dzi hena enusɔ̃srɔ̃ eye ame aɖe nɔ asi fiam emɔ la dzi ke nyɔnuvi ɖeka henɔ emɔ la dzi kpɔm.

Emɔ gã aɖee nye ya. Ke akpɔ be yi ya woa a ava ad e ado emɔ kpɔ ne eƒe edɔ wɔm eya ta amewo katã woƒo kɔ ɖe emɔ la ŋu hena eƒe dɔwɔwɔ akpɔ ɖa.

Edɔwɔƒe gã aɖe nye esia eye wogadze edɔ bubu hã gɔme ke akpɔ eŋuwo eŋu wa ke nɔ ekeawo lɔm kpakple kpekuviawo lɔm vɛ ha ele mɔ dzi na edɔ ƒe ŋgɔgbe yiyi.